Abantu bingi bashutami aha rubaju rw'ekyombeko omwe omurimo omushaija okwitse ekikopo kya bururu nagyezaho kunywa. Eseeri yeki kyombeko hariyo akatandaro k'ebiti nangwa n'omuti ogwine amababi ga kinyaatsi.

Amaju nyamwingi gashakiize amabati gari omu rangi ya kigaju getoreirwe emiti nyamwingi. Ahaiguru yaayo hariyo waaya nyamwingi z'amashanyarazi Kandi ahaseeri aha kabungo hariyo emirongoti.

Omuntu akwaitse ekyenyanja kye omu ngaro eki kyenyanja kiine erangi z'omutaano, nk'eya mutare nangwa n'eya n'erangi za kigaju akikwatiise omukono ogwa bumosho kandi omukono ogwa buryo gukwatsire aha kakira k'ekyenyanja.

Abantu bashatu omwe omuri bo ayemereire omu maisho g'enyungu. Kandi ondi akwaitse tajwaire busha ariyo naashuka amatafaari aha rubaju rw'egi tanuuru empango. Omu mukono gwa bumosho hariyo ondiijo muntu akwaitse naatambura naija aha batsigazi babiri bari. Seeri y'egi tanuuru hariyo agandi maju nangwa n'ekishaka ky'abantu.

Orurembo oruriho amaju nyamwingi, agari omu rangi ya mutare nangwa n'amadirisa g'erangi ya bururu gombekire aha rubaju rw'amaato mingi agakwasize omu rubaju, seeri yaga maju nangwa naga maato hakwitse hariyo obubungo

Omuhanda gw'eitaka guri ahagati yebishaka aha mukono gwa buryo n'omukono gw'abumosho. Eseeri y'oruruguto hariyo obubungo bushatu kandi obu bubungo bwona buriho emiti oba ebishaka biri omu rangi ya kinyaatsi.

Abaana baingi bekoreire obudomora aha mutwe yaabo aba baana bakwaitse nibatwara amaizi omuka yaabo nseeri y'ogu muhanda hariyo ekishaka oba ekibira ebicweka byona bibiri owa buryo nana owa bumosho .

Ekimotoka kya karakita kiri omu rangi oba amabara gaakashagama kirimu omushaija ojwire emyenda ya mutaare, naagyezaho kukishumya kukiiha aha kimotoka ekiija kikihekire, ekimotoka ekiija kikihekire hemereireho omushaija, eseeri yaabyo hariyo emiti nyamwingi hamwe nana enju

Kabaka wa Buganda hamwe n'omuhwezi Charles Peter Mayiga ojwire ebirahure bajwire ekaju hamwe n'amakooti garikwiragura bariyo nibahazana enyima yaabo hariyo omusirikare ojwire emyenda ya kitanga hamwe n'abandi bantu babiri nk'omukaikuru ojwire akakofiire karikutukura n'omushaija ojwire ekanju erikwera

Abantu nyamwingi bari aha rubaju rw'enyanja bakwaitse nibashemererwa bamwe bakwaitse nibazaana akapiira ak'ebigyere abandi nk'omwe oshutami aha ngamiya ajwaire emyenda erikutukura kandi n'abandi bari omu maizi nibooga .

Enjubu nyamwingi ziri omu nyanja oba omu maizi, ezimwe zitaire emitwe yaazo ahari ntaahi zaazo kandi ezimwe zimukize emitwe yaazo zigihire omu maizi

Abaserikare babiri abarikureeberera eby'enguuto bemereire omu muhanda gwa koraasi. Abashaija babiri bajwaire emyenda erikwiragura kandi enyima yabo oba aha rubaju hakwaitse hariho emotoka eri omu rangi ya kikara na nseeri y'oru ruguuto hakwaitse hariyo ekikaari ekirimu enju.

Empundu erikwiragura ekwaitse ebyami omu kishaka. Egi mpundu eyekwatsire aha maguru gaayo. Ekwaitse eyegamiire ekishaka ekiri omu rangi ya kinyaatsi.

Abeegi b'eishomero baingi munonga bari omu kibiina baingi omuriibo basinikire amaino gaabo ahabw'amashemererwa beerize emikono yabo ahaiguru omwe omuriibo omu mikono eyerezibwe harimu akacuumu.

Enjonjo mpango munonga ekwaitse eri omu kishaka enjonjo eshutami omu kishaka kandi eteire akaako kaayo omu binyaatsi ekishaka ekyakura kiri omu rangi ya kinyaatsi.

Shumbusha nyingi munonga zitekyire zikwasize aha sihani. Ezi shumbusha ziri omu rangi ya kigaju kandi zoona ziri omu mwanya gumwe.

Ekicucu kiriyo nikitamburira omu mbaju y'enguuto omu irungu oba ryete ishwa, omu ruguuto nirwo rimwe harimu emotoka eyemereire kandi ekicucu kiri omu rangi ya kitaka